Kaya ni taada diɛma ka bi yɛ tana fulak ka shɛŋa niŋ zaɣ ʒiɛ ka shɛŋa niŋ zaɣ dozim ka shɛŋa niŋ vakaɣali ka paɣa biɛni ka dirɛsi kamani kanbonsi direesin la ka wori waa ka dabba ban bɛ dinni maa mii ŋmɛri dalibihi ka shab ʒɛ ban ŋmɛri dalibihi maa nyaanga n kpahari bi nubihi ka so gbubi binyahari kamani dari laasabu n mali kpahari taba

Bihi anahi ka bi toori kom bihi ata kurimi ka yino mii dabiya ka bi zaŋ bi boɣati nima boɣati nim maa shɛli nyɛla gbambihi ka shɛli nyɛ kurigu boɣati ka shɛli nyɛ 55 silba boɣati ka bi zaŋ niŋ kom ni n toora

Paɣa ka o be kayanitaɣada duu ka bɛ zaŋ binyahari m mali ŋmana ni parante bihi ni binlinsi paɣamaa bobla bobga kadinyɛ redi binyahari maa sheŋɔ di pentila zaɣaʒee ka sheŋa nyɛ zaɣa vakahali.

Paɣa ka o ʒi kuɣu zuɣu ka zaŋ kurifooti ka niŋ sala niŋ n zaŋ duɣu tam ka zaŋ teebuli bili zali o tooni n zaŋ tahapoŋ tam ka mali suwa ka mali ŋmana teebuli maa loŋni kamani o chimdila binshaɣu sambani maa ni ŋmana maa nyɛla buyi zuɣu shɛli nyɛla zaɣ bila ka shɛli tam tabi zuɣu ka o zaŋ teebuli zali o tooni ka buɣum biɛni

Paɣasaribihi ka bi ʒi pini binyahari ka zaŋ paɣa chinchina lo bi nyoɣani n shee bi naba ni ka shab piri yɛri ka durooyi durooyi binyahari pa ka sabi sabi binyahari pa bi nyingoya ni ka piri namda ka bi zaa ʒi binyɛra n chɛni palli zuɣu ka loori nim bɛ yaɣali

Atakulɛta loori nim kamani dibaayi ka chɛ katapila ka di yaari tankpaɣu n niŋdiba kamani bin yi gbi n toori tankpaɣu kamani giraavul laasabu ka bi toori niŋdi atakulɛta nim maa ni ka bi mali chɛna

Yili laasabu ka di wurim ka taabo nim kabisi kabisi ka woya nim biɛni ka tihi biɛni ka di ku zibigi zuɣusaa tihi bɛ nimaani ka ada yili shɛŋa bɛ nyaanga ka taabo nim maa ku kabisi kabisi doya ka yili maa peenti yili piɛlli

Asidɛnt n niŋ ka moto do zuɣusaa ka paɣa so gbubi o bia ka bia maa niŋ kamani o kpimi maa ka chɛchɛ do bi sani kamani bia maa lula chɛchɛ maa zuɣu maa ka paɣa maa gbubi bia maa n kuhura ka shikuru bihi ayi bɛ bi nyaanga n gbubi foon n ŋmaariba ka chɛ so ka o mii gbubi o gbali kamani ŋuni n di bari moto maa ka ŋmɛ bia maa ka o mii gbubi o gbali n gba kuriya

Daani ka bi kɔhari bɔradɛ bɔradɛ moma n yɛli ka di mooi hali nti niŋ Ka di yɛn sabigi mi maa ka nanzuu bɛni ka bi pam pa li ka chɛ wulijo nyɛ paɣaba bani kɔhiri zimi ka chɛ ban garita so bɛni o gbubi la bi bila o nuu ni ka zaŋ tani piɛli pɔbi bia maa ka so mi zi o kɔhirila zahim pɔrita pɔrita maa ka bi sa tanti nima ka zaŋ rɔba sabila sabila pili ka jiranbisa nima bɛni .

Paɣiba gbansabila nyɛ ba ka bi bɛ daa ni shɛba malila tuya n zaŋ niŋ tahi pɔŋna ni n puɣisira ka shɛba zi n ziya bi yɛanga ka doo bɛ loori maa ni ka kɔba bɛ loori maa ni ka tuya maa ahɛŋa na bɛ kpalansi ni zan zaya.

Paɣa ka o ʒi duu ka Duu maa niŋ kamani gilaas laasabu ka teebuli kpulli bɛ o tooni ka o zaŋ o kompiuta tam ka mali gilaas o tooni paɣa maa yɛla liiga sabinli ni jinjɛm sabinli ka ʒo kuɣu zuɣu ka kuɣu maa niŋ kamani di yɛn niŋla giriin laasabu maa ka gilaas maa ni ka bin nyurili bɛ di puuni ka duu maa niŋ kamani jiranbiisa laasabu maa

Kamani konfirɛns ruum laasabu ka niraba ʒiya bi ʒila yaɣa ayi maa zaa ka mali kompiuta nima ni buku nima ni pɛn nim bi sunsuuni ka paɣa so ʒɛ bi tooni n tiriti wuhiriba binshaɣu ka teebuli waɣanli ʒɛ bi sunsuuni ka kuɣusi pɛ ka bi zaa ha ʒi di gbuni

Silmiin paɣa ka bihi kamani bihi anu laasabu guuna ti niŋɔ awaawaatuu ka bia yino ʒɛya doo ka o so jinjɛm jiin laasabu ka yɛ liiga ka o za o sani ka silmiin paɣa maa gbaai bihi anu maa ban ŋmanila kamani paɣaba laasabu silmiin paɣa maa yɛla liiga piɛlli ka kpa ninkpara

Paɣaba ayi ka bi ʒɛ kamani binwola daani binwola maa leemu biɛni kamantoosi biɛni kodu biɛni giriin pɛpɛ biɛni wotamilo biɛni alaafee biɛni binshaɣu kam zaa biɛni ka shɛŋa bɛ taha ni ka shɛŋa bɛ kpalansi ni ka bi piɛ piɛ shɛŋa ka paɣaba ayi ʒɛya ka yino bɛ shitoɣu maa puuni ha